Mongashingeyi iipa yiimuna ihayi ekelwahi, ohamu longwa iinima oyindji ngaashi oongaku, omapaya, uundjato woomeme no wootate.

Ombaanga yo NedBank okwa li ya lombwele aantu yomoshitopolwa shaKatima kutya otayi patululula oshitayi shawo omasiku ngaka. Otayi eta iinima ya fa ngaashi shito.

Ombaanga yaNedbank oyali yalongekidha esiku lyokumatuka moka aantu taya futu oodola dhaNamibia ethele nomilongo ntano opo ya kuthe ombinga. Otaya pewa uumbindja.

Aantu mongashingeyi ohaa longitha iimaliwa , okulanda iinima yawo, okufuta oosikola, okufuta oolefa angele taa yi komahala gi ili nogi ilki.

Aantu ngele oyahala sha ohaya longitha iimaliwa opo ya kalande iinima mbyoka yahala. Opuna iimaliwa yomafo nosho wo iikukutu.

Kuna shoka topondola kuuna iimaliwa oshoka monena aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iikulya yawo , okufuta ooskola dhawo noshowo oolefa.

Ombaanga yoStandard, otayi kunkilile aantu shinasha naakengeleledhi mboka taya kengelele aantu yahala okukutha ko iimaliwa yaantu koombaanga, kala wagamenwa kaakengeleli.

Ombaanga yoNedBank okwali yi indile aantu ya dhengele kombaanga ngele ya limbililwa opo yi igamene kaaya kanithe iimaliwa yawo okupitila miikengelela.

Aatalelipo oha yende niimaliwa yoshilongo shawo sha yeya moshilongo sheni ohaya shendje iimaliwa yawo mwa mbyoka yoshilongo sheni.

Ombaanga yaWindhoek kayi shi owala yokupungula iimaliwa. Ohayi gandja omauwanawa ogendji ngaashi omikuli. Ohayi pe aaniilonga omapapa ngele yalonga nawa komvula.

Ositola olyo ehala moka hamu adhika oompumbwe dha kehe siku. Ohamu adhika ngaashi omagadhi gokugwaya, iikulya, oothewa dhokuyoga iikutu nodho kwiiyoga.

Ombaanga yoNedbank okwali yi indile aantu ye ya wayimine kesiku lyomalandithilo lyoRoot 77 ndyoka ta li ka ningilwa koRehoboth.

Ombaanga yaWindhoek ohayi kala yina uutala mboka hawu gandja omauyelele gafaathana naangoka haga zi kombaanga.

Ombaanga yaVenduka ohayi gandja omakwatho gi ili nogili koopoloyeka dhomoshilongo opo dhiye komeho.

Ombaanga yotango yopashigwana okwali yatseyithile aantu kutya etanga lyokolupadhi lyomeme otali ka tameka okudhana momasiku 17 Januaali 2026.

Oombaanga ngaashi yoBank Windhoek , ombaanga yotango yopashigwana, oStandard Bank , moNedBank ohayi unganeke omaudhano ngaashi etanga lyomokambamba ehingo lyuuthanguthangu oshowoo etanga lyokoompadhi.

Ombaanga ndjono yoStandard bank otayi nkunkilile aalongithi yombaanga kutya naya kale yatseya kutya opuna aantu mboka taya kengelele aantu.

Uuyuni shi wa huma komeho ino pumbwa we okweenda niimaliwa oyindji kolutu ngele wa hala okulanda oshinima shontumba. Oto longitha okakalata koye kombaanga okufuta nokulanda iinima yoye moositola.

Muuyuni kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa opu na mbyoka iikukutu naambyoka yomafo. Iimaliwa yomafo oyi na ongushu oyindji.

Ombaanga yotango yopashigwana kayina okatongo. Ohayi gandja omayalulo goombaanga kaakulupe, kaanyasha osho wo kaantu mboka ye na oongeshefa.

Ombanga yoBank Windhoek oyina iitayi miitopolwa oyindji moNamibia opo aantu kaayende iinano iile yokuya koondolopa dhokokule yaka konge nenge yaka nane iimaliwa.

Ombaanga yo Ned Bank itayi londodha aantu ya kale ya kotoka, opo yii gamene kaantu mboka taya vulu oku ya kengelela, ya kutheko iimaliwa yawo.

Mongashingeyi ngele kuna iimaliwa, ino simana. Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa ya kehe siku, ngaashi okulanda iikulya osho wo okufuta ooskola dhuunona wawo.

Uuyuni sho wahumu komeho aantu ohaya ningi iinima yawo iiwanawa. Ohaya kala ye na oseti moka muna iipundi yalongwa miipilangi niitaafula. Ohamu dhika iimeno woo.

Miipilangi ohamu lingwa iinima oyindji. Iipilangi ohayizi miiti mbyoka hayi hongwa nawa yu ukilila. Iipilangi mbika ohayi longwa iinima ngaashi iitaafula niipundi.

Moshilongo shetu Namibia, omuna oombanga odhindji ngaashi ombaanga yo Nedbank, Bank Windhoek, nombaanga yotango yopashigwana. Oombaanga dhika oha dhi gandja omauyelele, kaakwashigwana.

Momiti ohamu longwa iinima oyindji, ngaashi iipundi, iitaafula, mbyoka hayi zi miiti shampa yahongwa nawa.

Ombaanga yoNedbank momumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane okwali ya gandja okakalata kombaanga komuteleki dhingi, ngoka kwali asindana epapa lyokuteleka okapana.

Oto longo wiitulamo? Otatu ku wathele ewathelo lyoshili lyongeshefa yaantu yoshili. Dhenga konomola yongodhi onola, ohamano, ombali, omugoyi, omugoyi, ohetatu, ohetatu, ohetatu nondatu.

Ehangano li nasha noku gandja iimaliwa yiitukutuku, iiyenditho osho wo iiponga okwa li lya pewa ooN$1000 000.00 okuza kombaanga yo Standard momasiku 30/06/2025.

Ngele wa hala ongeshefa yoye, yi ende nawa, otatu vulu okukukwathela, shendjela koFNB, onomola yongodhi : 0612998883, oompango nomalandulathano opo geli.

Oshimaliwa shaCongo shomayovi omilongo mbali, oshina oonduli dhili mbali, oshina ethano lyomuntu oshafa oshishunga.

Okefe oyo ehala moka hamu telekwa iikulya, tayi landithwa. Ohamu adhika iikulya ngaashi uumboloto womihaka pokati, onyama yatsa nale. Oto vulu oku lila pehala mpoka.

Ehangano lyoOne Economy opamwe noNedbank oya li ya gandja omagano ngaashi uusila wiimbobo nowiikuki, oosuuka, oombapila dhokokandjugo, nomagano galwe kaakwashigwana.

Oshipundi shika, osha longwa miipilangi. Aantu oye hole iipundi ya longwa miipilangi, oshoka oya kola, nande owu shi thige pomutenya kashi na shi tashi ningwa komutenya.

Ekopi lyokuyenyeka omeya lyoKenwood Elementa lina olita yimwe oshinkwanu heyali okwali lina oondola dhaNamibia omathele gaheyali nomulongo nomugoyi paife olina oondola dhaNamibia omathele gatano omilongo omugoyi nomugoyi ko Nictus.

Ositola yo kulanditha iinima yomegumbo omuna iipundi ,uutafula ,oombete dhokulala osho wo omiitse dhoombete.

Oo EURO 500 osho oshimaliwa shoka hashi longithwa ko Europe ngele aantu taya landa iinima yawo. Ohashi longithwa ishewe miilongo ya Europe.

Vena oondola dhaNamibia omayovi geli gaali, iiwaaleta tolongitha ombanga yaVenduka.

Owuli yoGarmin Venu ndatu, oyatulwa miipindi kombaanga yaFNB . Ondando oyili yagwa okuza poondola omayovi omulongo ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi ndongo omayovi omugoyi omathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa yomafo mbyoka hayi longithwa moEuropa. Opuna shefo shomathele geli gatano aantu ohaye shi longitha okulanda iinima.

Uutemba womoositola. Oositola oonene odhina uutemba mboka ho tula iinima yoye manga, opo wu fale wuka fute. Ohawu kwathele aantu mboka ya hala okulanda iinima oyindji.

Omatyofa gokukuutumba oga longwa gi ifa. Omaluudhe mooha mpoka hapu kuutumbwa opuutokele. Oge na okataafula kago oshowo kehe mpoka hapu kuutumbwa opuna oshikuusinga.

Owiilongekidha okuyambukapo ondondo yiimuna yoye? Mona omikuli dhokuyambulapo iimuna yoye, okuza kombaanga yotango yopashigwana .

Karcher Wet & Dry Vacuum Cleaner okwa li yi na N$ 1 999, paife oyi na N$ 1 799.

Futa ko komahooli goombiliki. Dhenga konomola yongodhi 061 306081 okuza kombaanga yotango yopashigwana yomakwashilipaleko.

Tseya shoka shi li kombaanga yoye inoo futa nande oshimaliwa shasha. Oto pula uuyelele kokaketha koku nana iimaliwa osho wo mombelewa.

Omall oyo eyala ndoka ho adha oositola dhoku landitha dhili pamwe. Ohamu adhika oositola ngaashi dhoku landitha iikulya, dhoku landitha iikutu oshowo oombaanga ngele wa hala mo nande oku nana iimaliwa.

Omathigathano gokatanga kokoompadhi kaantu yeli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe. Omatseyitho gopambelewa geli ko momasiku omilongo mbali naga heyali sigo omilongo mbali nomugoyi gaJuni omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano, koKeemanshoop kokapale ketango koWestdene.

Oongala nomiti dho megumbo. Ohadhi kunwa muupoto uushona mboka hawu tulwa megumbo ngashi mooseti, mondunda yokulala, odhi holike shashi ohadhi opaleke megumbo.

Ngele owayi koshilongo shilwe iimaliwa yeni ihayi longoko, oho ka pingakanitha iimaliwa yoye miimaliwa yoshilongo shoka.

Ehala lyomalandithilo, ohamu adhika oositola ngaashi dhiikulya, oositola dhiikutu noombaanga moka to ka hila iimaliwa. Ohapu kala puna aantu oyendji.

Okulanda nokulanditha iimaliwa Ngee to landa iimaliwa nenge to landitha oho tala ngele ondjundo yoshimaliwa shono oya londa nenge oya gwa pevi.

Koombanga yotango yoshigwana oto pewa iikando omulongo niitano oshali, okulongitha komweedhi ngee to hili iimaliwa nenge tolongitha okakalata koye.

Ehala lyoositola ohaku a dhika ano dhono dhiikutu, dhiikulya, dhomalovu nosho woo oombanga dhoka haku a dhika nohaku pungulwa iimaliwa.

OEuro odho iimaliwa mbyoka hayi longithwa koEuropa. Opuna nee ooEuro ntano, ooEuro omulongo, ooEuro omilongo mbali, ooEuro omilongo ntano, ooEuro ethele, ooEuro omathele gaali, ooEuro omathele gatano.

Kala wiilongekidha, kala wagamenwa, okahasha, kala wuli nawa, okahasha, iikelela ko kungelelwa. Uuyele mbuka owaza koombanga ya Standard.

Omukalo gwo pethimbo lyuupyu, ngele oto ende nawo ikwashilipaleka. Mona ekwashilipaleko okuza kombaanga yotango yopashigwana.

Oondjo dhoshimaliwa shegumbo ndhoka tadhi ku kwathele oku kala pethimbo lyiituthi. Kehe egumbo ndoka wa hala kehe ethimbo wiilongekidhila okuza kombaanga yoNedbank.

Oositola yokulanditha iikutu, ohamu adhika iikutu yoomeme, iikutu yuunona oshowo iikutu yaasamane.

Iimaliwa, iimaliwa mbika yomafo ota mu monika oEuro omilongo ntano, oEuro omilongo mbali, oshowo oo Euro ethele.

Uutemba wokuyogela. Momagumbo gopashinanena, omuna uutemba mboka hawu tulwa omeya ngele toyogo, nokugatilahi shampa yamana okuyoga.

Otatu ku halele uuwanawa pethimbo lyiituthi lyagamenwa , kehe mpa wuli. wuli komafuta wuli kowambo nenge wuli megumbo. shika oshaza kombaanga ya Venduka .

Sindana oshimaliwa shi thike poondola dhaNamibia omayoovi gaali shoko kongodhi oku za kombanga yaBank Windhoek. oompango nomalandulathano opo geli.

Uutala wombaanga yaVenduka ohawu adhika miipindi ngaashi moTrade fair yaNgwediva, moTotem Expo yaShakati. Ohawu kala po oku gandja omauyelele shinasha nombaanga.

Aakulupe mboka yena oompongelelo dhombaanga yotango yopashigwana ,ohaa pewa iikando omulongo nantano yoshali yoku longitha okakalata komwedhi ngele to hili ,to nana nenge to landa na ko.

Ehala lyoositola Aantu ohaya yi komahala hoka ku na oositola taya ka landa iinima yawo, oshoka ohaku adhika oositola dhomaludhi nomaludhi ngaashi oositola dhokulanditha iikulya, oositola dhokulanditha iikutu nosho wo oombaanga dhokunana iimaliwa.

Oto longo wi itula mo? Otatu ku kwathele. Okukwathela kwoshili, kwongeshefa yoshili yaantu, dhenga konomola yongodhi 0612998883, ombaanga yotango yopashigwana yoongeshefa.

Ombaanga yoStandard naHollard pamwe naakalelipo yawo okwali yu ulike omuntu ngoka a thiki omutango mokutondoka.

Iimaliwa yomafo ohayi yalulwa e tayi mangwa uupandi e tayi pakelwa, opo omuntu okwa hala okuyi longitha oha kutha po uupandi mboka a hala pethimbo mpoka.

Oto dhilaadhila okutungulula iimuna yoye, pewa oondjo kombaanga yotango yopashigwana dhoku yambula po iimuna yoye, yo otayi kwathele okushendja kehe shimwe, onkee shendjela kombaanga yotango yopashigwana.

Monako oshipambu shi thike po omilongo mbali, to shu ninwa iimaliwa ngele wa longitha oshimaliwa shi thike poodolla dhaNamibia omayovi gahetatu nethele limwe nokakalata koye to futu iinima yomuuyuni.

Okashina ko kupyupyaleka ko Delonghi Radia S katulwa omagadhi okali kena N$1809 paife okena N$1699 ko Nictus.

Kaleka omakwatathano agehe naakengeleli, pata oonomola dhawo, oshowo omakwatathano gawo gokomalungula mbalambala, uuyelele mbuka otowu etelwa kombaanga yoStandard.

Ombete yokulala oyina omutse, oyina omakumbatha omatokele, oya yalwa nawa, oyina iikuusinga iyali.

Okutondoka okutiligane komayovi gaali nomilongo mbali nantano okwa patuluka notakupata mosoondaha momilongo mbali gaJuli omvula oyo ndjika. Ngoka teya alata ita taambwa ko, oto ku etelwa kombaanga yoBank Windhoek.

Oto dhilaadhila okutungulula iimuna yoye? Mona omukuli gokuyambula po iimuna yoye okuza kombaanga yotango yopashigwana, tayi kwathele okulundulula kehe shimwe. Lundulukila nena kombaanga yotango yopashigwana.

Oodola ethele dhaAmerica osho shimwe shiimaliwa hayi longithwa muuyuni, oshoka odhi na ongushu dhi vule iimaliwa yiilongo yimwe. Odha simana oshoka ohadhi longithwa kiilongo nokiilongo ngele tayi landathana.

Omukalo goku longitha iimaliwa yoye, oshipambu shithiki pomilongo ntano shilongitha po oku landa iinima yoye mbyoka yasimana ,oshipambu shithike pomilongo mbali shilongithapo oku pungula, oshipambu shithike pomilongo ndatu shilongithapo okwiiyuvitha nawa noku lyamo mona iimaliwa yoye yiili .

Longa wiitula mo otatu ku kwathele ekwathelo lyoshili lyongeshefa yaantu yoshili ,uuyelele mbuka oto wu etelwa kombaanga yotango yopashigwana yongeshefa.

Iimaliwa yomafo gaNamibia opuna efo lyoondola ethele ndyoka lyathanekwa nakusa omuleli nale tatekulu Sam Nuuyoma, opuna woo efo lyoondola omilongombali, omilongontano, ethele noshowoo omathele gaali.

Ofiliza ye dhina Defy 530L, okwali yina N$8399, paife oyina N$ 7899

Okuza koEasy walleta yoye wuukitha kayayakweni ninga mbala no wallet to wallet. Ombaanga yoBank Windhoek oya tota po omukalo omupu gweendelela to vulu okumona oshimaliwa shoye ngele we shi hala. Dhengela oongodhi *140*295# to hogolola Easy Wallet e to tumu.

Iimaliwa yomafo yaCongo. Opu na shefo shomayovi omulongo na osha thaanekwa oongalangombe mbali. Opu na woo shomayovi omilongo mbali shono sha thaanekwa oonduli mbali.

Aantu ohayali iikwambonga niiyimati ngaashi omatama, ombonga, oonyanga nuunawamundesha.

Iimaliwa mbyoka hayi longithwa koEuropa yomafo; opuna efo lyomilongo ntano, efo lyethele oshowo efo lyomilongo mbali.

Kenwood Elementa 2 Slice Toaster okwali yina oondola dha Namibia omathele gahetatu, omilongo omugoyinomugoyi. Paife oyina omathele gaheyali nomilongo ne nomugoyi koNictus, oompango nomalandulathano opo geli.

Sindana oshindji nomukalo gokutuma oshimaliwa kongodhi goBank Windhoek. Landa olusheno nosho wo ethimbo lyokongodhi, pokati komasiku 03-28 Febuluali 2025, e to mono ompito yokusindana oshimaliwa toshi tuminwa kongodhi shomoompito dhi li omulongo.

Okashina kokuyalula iimaliwa, ohaka longithwa moombaanga okuyalula iimaliwa oyindji, ohaka yalula iimaliwa oyindji pokathimbo.

Iimaliwa yomafo mbyoka hayi longithwa koEurope. Opu na oshimaliwa shefo shomilongo ntano, oshimaliwa shefo shomilongo mbali noshimaliwa shefo shethele.

Uva uugumbo natse. Ninga ondjodhi yoye yoshili. Mona omapukululo guunongo okuza kaanongo yongundu yetu. Kwatathana natse konomola yongodhi 061 2990500 osho wo talela po oshitayi shetu shi li popepi nangoye.

Oku za ko easy wallet yoye wuukitha kuyakweni, ombaanga yobank Windhoek oya to ta po omukalo omupe gweendelela to vulu oku mona oshimaliwa shoye ngele weshi hala. Dhengela o* 140*295# , e to hogolola easy wallet , eto tumu oeasy wallet.

Okashina kokuyalula iimaliwa, ohaka longithwa moombaanga okuyalula iimaliwa oyindji pokathimbo oshoka ohaka yalula etakeku pe omwaalu kutya iimaliwa mbyoka oyi thike peni.

ooEuro, ooeuro odho iimaliwa hayi longithwa unene mo europa. ooEuro omathele gatano osho oshimaliwa oshinene kiimaliwa iikwawo

Ombaanga yoNedbank nehangano lyaNamibia lyokutonatela omatulilosikepa, okwali lya gandja omapapa kaahingi yuuthanguthangu. Kwaa ngoka eya tango, omutiya nosho wo omutitatu.

Kaleka omakwatathano agehe naakengeleli. Mboloka oonomola dhawo, ooemail oshowo omapandja gawo gopamalungula mbalambala.

Ombaanga kayina esiku yiku pule opasiweda yo pokathimbo oku zilila kongodhi. Igamena ngele owu wete oshinima tashi limbilike dhengela onola ,ohamano, oyimwe, ombali, mugoyi, omugoyi, oyimwe, ombali, onola, onola.

MEtinato eluudhe, opu na olusheno lwoketango we li ningilwa. Uuyelele mbuka oto wu etelwa kombaanga yoStandard. Olusheno lwoketango otalu adhika koMega Techa.

Eshina lyoKenwood li na oolitela heyali 'K-Healthy' lyombepo yokukanga okwa li li na N$ 2 299, paife oli na N$ 1 899.

Okuulika ondjundo yepingakanitho ngele to landa noshowo to landitha iimaliwa ngaashi odola yaAmerica, lyomasiku omilongo mbali nagaali gomwedhi omutimulongo nomutiyali omvula yomayovi gaali nomilongombali nandatu.

Shoprite oyo ositola onene moNamibia. Ohayi adhika kehe mondoolopa moNamibia. Ohamu adhika iikulya, omagadhi gokulya, oothewa, uuyaha wokukwatela noshowo oondjato.

Patulula oshingoli shongeshefa yoye nokupungulila ongeshefa yoye yoshingoli yombanga yotango yopashigwana. Shendjela kombanga yotango yopashigwana, dhengela konomola yo ngodhi 061 2998883.

Patulula, tema eto sindana oondola dha Namibia 25 000 koomuma osho woo eendola dha Namibia 7000 okarecharge oku za ko mbaanga yoStandard.

Epingakanitho lyoshimaliwa ngele to landa oshowo to landitha. Odola yaAmerica oya li yi na 138.75 ngele to landa, ngele toyi landitha po oyi na 139.50.

Ombaanga ndjono yoBank Windhoek okwali ya gandja oshimaliwa kehangano lyokatanga ko koonyala kaNamibia. Oshimaliwa okwali nee shi thike poodolla dhaNamibia omathele gantano nomilongo hamano.

Mositola muka otamumonika oongala, iimeno, mbyoka yokutula noku opaleka momagumbo. Otayi adhika unene kombiliha lelalela.

Iimaliwa yomafo yaNamibia, opuna oondola dhaNamibia omulongo, oondola dhaNamibia omilongontano, oondola dhaNamibia omilongombali, oondola dhaNamibia omathelegaali, oondola dhaNamibia ethele.

Uutala woBank Windhoek oha wu adhika mo omauliko giipindi tawu longo wo tawu pukulula aantu kombinga yombaanga , oha wu gandja ishewe omawuyelele ogendji.

Thika muJanuary kuu na omaipulo ogendji. Landa iinima yokushuna koskola muDesemba. Landa iinima yoye pauwindji. Mbaanga oshendja yoye mondjato yoye. Komauyelele ogendji dhenga konomola yongodhi onola, hetatu, yimwe, omugoyi, ontano, ohamano, ombali, ohamano, ombali.

Oondola ethele dhaAmerica ohadhi longithwa moAmerica oshowo muuyuni. Odha simana oshoka odho dhi li puutitatu miimaliwa mbyoka yi na oonkondo muuyuni.

Okumbaanga kopangodhi okuza kombaanga yotango yopashigwana, dhenga okanyothi, ohimwe, one, onola, okanyothi, ondatu, ombali, ohimwe nokahasha ee to hogolola onomola hamano yokukoleka uuyelele woye tolandula oondondo adhishe wukwashilipaleke ngoye wushendje uuyelele awushe okuza kombaanga yopashigwana.

Oombete, oombete ohadhi kala dha longwa miipilangi, ohadhi kala dhina iinima mooha yoku kwatelamo etalahe, ohadhi kala dhina omitse dhawo dha longelwako nale.

Okashina koku yalula iimaliwa ohaka longithwa moombanga taya yalula iimaliwa mbyoka hayi etwa kaantu yatule kooaccounta dhawo, ohaka yalula iimaliwa oyindji pokathimbo.

Sindana oshindji no Easy walleta. Landa olusheno nenge okalityaatya komakwatathano pokati komasiku 3-28 Februali 2025 e to mono ompito yokusindana yimwe yomoowaaleta omulongo dhoN$1000 . Oompango nomalandathano opo dhi li.

Iimeno yomegumbo ohayi opaleke megumbo. Ohayi e ta mo ombepo ombwaanawa megumbo, noshowo ohayi kutha mo ombepo ndjiya ombwiinayi megumbo.

Otolongo witulamo otatu kukwathele ekwathelo lyo shili lyo ngeshefa yo shili yaantu dhenga nena konomola yongodhi 0612998883.

Aatalelipo yehangano lyo One Economy Foundation nombaanga yoNedbank okwali ya gandja omagano koshigwana ngaashi iikulya niinima yokulongitha.

Longa wiitulamo otatu ku kwathele ombaanga otayi gandja oshimaliwa sha gwedhwako moositola dhopopèpi nagweye dhenga kongodhi 0812998883.

Oshili mokulongitha okakalata koye ngele to landa. Mona ompito yokusindana ohauto ompe yo Toyata Cross 1.8 Hybrid okuza koBank Windhoek. Oompango nomalandulathano naga landulwe.

Ngele omuntu wayi kositola wuka lande iinima yoye oho hogolola shoka wu wete nokutya oshiwanawa ngoye to kongo iinima mbi wa dhiladhila wu ka lande.

Oondola eyovi dhaNigeria, oondola eyovi dhaNigeria kadhinasha ongushu, uuna wudhina naashi moNamibia owafa ashike wuna oodola dhaNamibia omathele geli gaali.

Iimaliwa: opuna iimaliwa iikukutu, mbyoka yalongwa miisiliveli nomiingoli, nosho woo iimaliwa yomafo, mbyoka yina ongushu oyindji.

Ombaanga yoye itayi ku pula onomola yopokathimbo oku ziilila mongodhi. Igamena ngele owa dhimbulula po uumbudhi dhengela onomola yongodhi 0612991200.

Iitayi yombaanga yaWindhoek otayi adhika pomahala taga landula: omEenhana, oMaerua mall, Rehoboth, Outapi, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek Ausspannplatz, Kudu noKatutura.

Iimaliwa yomafo oya simana oshoka oyina ongushu oyindji. Aantu oha yeyi longitha ngele ya hala okulanda iinima oyindji.

Mositola ohamu adhika iinima ya pakelwa moolaka. Kehe oshinima ohashi kala sha tulwa pehala lyasho ngaashi omagadhi ogeli kombinga yawo, oothewa oshowo iikulya oyili kombinga yawo.

Ombaanga yobank Windhoek ohayi kala yina uutala mboka tawu gandja uuyelele shi nasha nombaanga, ohapu a dhika uumbo wuna uuyelele wu nasha nokumbaanga.

OoEuro dhomafo, opu na oEuro yomulongo, opu na oEuro yomilongo mbali ndjoka ya fa ombulawu opu na ishewe oEuro yomilongo ntano.

Sindana ooN$ 2000 pamukalo gokutuma oshimaliwa nongodhi goBank Windhoek. Oompango nomalandulathano opo ge li.

Omathele gatano gaTanzania ogena olwaala lwafa olushunga nalumwe oluzize . Oga shangwa ombaanga yaTanzania pombanda.

Ombaanga yoye itayi ku pula nande oshimaliwa wu pewe shoka wa vena. Igamena, ngele owa dhimbulula sha shanika uumbudhi dhenga konomola yongodhi onola ohamano, ombali omugoyi, omugoyi , oyimwe ombali, onola nonola.

Iimaliwa. Muuyuni omuna iimaliwa oyindji, yimwe oyina ongushu yimwe kayina ongushu. Iimaliwa mbyoka yina ongushu ongaashi oEuro oyina ongushu yivule poodola dhaAmerica.

Ombaanga yaVenduka okwali ya gandja oshimaliwa shithike poodola dhaNamibia omayovi omathele gaali kethigathano lyombaanga yaVenduka lyokatanga kokoompadhi lyaantu yeli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe momasiku gaheyali omwedhi omutitano omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Okulanditha iimaliwa nokulanda iimaliwa. Odola yaAustralia oya li yi na 1.4036 ngele to yi landitha, omanga ngele to yi landa oyi na 1.7463.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana eto kuthilwa ko kostola yo Nictus. Oompango nomalandulathano opo geli.

Iimaliwa yomafo mbyoka hayi longithwa koEuropa, opu na efo lyantano, efo lyomulongo, efo lyomilongo mbali, efo lyomilingo ntano, efo lyethele oshowo efo lyomathele gaali.

Iimaliwa iikukutu oya longwa miingoli oshowo miisiliveli. Ohayi longithwa okulanda iinima oshowo okugandja oshendja.

Longa nuudhiginini otatu ku kwathele. Kala to longitha ombaanga yopamalungula, dhenga konomola 061 299 8883 okuza kofNB ongeshefa.

Sindana o accounta yoku pungula oshimaliwa koo Bank Windhoek yina oodola dha Namibia eyovi limwe okuza ko Bank Windhoek.

Longitha okakalata koye koFNB ngele to landa iinima moNictus, ndele e to kuthilwa ko. Oompango nomalandulathano opo ge li.

Patulula oshingoli shongeshefa yoye nompungulilo yotango yopashigwana. Oto monoko omauwanawa ngaashi okupungula iimaliwa mondjato, oku mbaanga kwopamalungula, okakalata kongeshefa yoye shendjela kombaanga yopashigwana nena.

Iimaliwa oya longwa momaludhi gi ili nogi ili. Yimwe oyili momafo goombapila, nosho yimwe oya longwa miitenda, ngashi oshingoli.

Iimaliwa yokufuta yo komvula kombaanga yo Nedbank oya gwedhelwa. Iimaliwa yoku futa yokomvula otayi gwedhelwa tashi tameke ,momasiku gane ga Maalitsa momvula yo mayovi gaali nomilongo mbali nane.

Etitano eluudhe. Owu na oondjo dholusheno? Shendjela nena koonkondo dholusheno dhoketango okuza koPupkewitz. Uuyele mbuno otowu etelwa kombaanga yoStandard.

Ninga iifendela yongeshefa yoye yomuuyuni nombaanga yotango yopashigwana yoku pingakanithe iimaliwa yiilongo pamalungula, shendjela kombaanga yotango yopashigwana dhenga konomola yongodhi 0612998883.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana ngee tolanda iinima yoye kositola yaNICTUS ndee tokuthilwa ko kiinima yoye, oompango nomalandulathano opo geli.

Ondunda yokulala Ondunda yokulala olyo ehala lyokuvululukwa po mo omo ho lala uusiku ngele we ya. Ondunda yokulala oya simana, oshoka omu na ombete mo omu na iipundi hoka to vulu okuuhala.

Okambako ko ku lilitha oongalo kedhina GBL Partybox club 120 oka li ke na N$ 6999, ihe paife oke na N$ 6 299.

Otashi vulika wuhole ombaanga yoBank Windhoek. Ohatu popi omalaka geli 13 kwa gwedhwa limwe elaka lyoye ndyoka wuhole, tala paife.

Nwa ino hinga, kwata olefa , uuyelele okuza kombaanga yotango yoshigwana . Nomakwashilipaleko dhenga konomola yongodhi 061306081.

Okulanda nokulanditha iimaliwa, oshimaliwa shoka hashi longithwa koEurope okwali shina 0.8523 ngele to landa, ngele toshilanditha po oshina 0.6833.

Ombaanga yaFNB okwa li yi na esiku lyokugandja omagano oshowo iikulya kaantu ongaashi uumboloto nuunamunate.

Ombanga yoStandard okwali ya tula iitafula pondje puna aantu taya gandja omawuuyelele shinasha nombanga osho woo opwali pena omambo gena uuyelele kombinga yombaanga.

Uutala wombaanga yoStandard. Ohawu kala komahala gomalandithilo uuna aantu taya gandja omauyelele shi na sha nombaanga noto vulu okupatulula omayalulo goye gombaanga puutala mpoka.

Tulako iimaliwa yoye koshali kehe kompungulilo yomuntu, iimaliwa yoye, ondjila yoye. Okuza koBank Windhoek.

Owiilongekidha okuyambukapo ondondo yiimuna yoye? Mona omukuli okuza kombaanga yotango yopashigwana gokutambulapo iimuna yoye.

Sindana ompungulilo yoshimaliwa shoye kombaanga yobank Windhoek, tayi kosha oodolla dhaNamibia eyovi limwe. Oompango nomalandulathano opo dhili.

Nyanyukilwa esiku lyoomeme sindana kamwe komuulityaatya wuli utatu wokulanda kena oonkondo dhithike poondola dhaNamibia eyovi kehe. Oompango nomalandulathano nagalandulwe.

Epingakanitho lyoshimaliwa, ngele wayi koshilongo shaantu niimaliwa yoye ihayi longithwako, ohoyi komahala ngoka tokalundulula iimaliwa mbyoka tovulu okulongitha moshilongo moka.

Okulanda nokulanditha iimaliw ayomafo. Odola yaAmerica ngele toyi landa oya li yi na 34.56, ngele toyi landitha po oyi na 35.98.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi adhika miitayi tayi landula oshitayi shaTsumeb, Outapi, oRundu, Opuwo, Grootfontein, Okahao, Okahandja, Capricorn, Oshakati-North nOshakati Santorini Service.

Sindana nena ompungulilo yoshimaliwa shoye kombaanga yoBank Windhoek tayi kotha oondola dhaNamibia eyovi limwe. Oompango nomalandulathano opo geli.

Oositola, ositola ohamu adhika iinima oyindji. Ohamu adhika iikulya yokulya, omagadhi gokugwaya, omagadhi gokulya, oothewa dhokwiiyoga no dhokuyooga iinima megumbo, iikwatelwa ngaashi uuyaha niinima oyindji.

Iimaliwa oha yi yalulwa, e ta yi mangwa nuukenya, e ta yi pakelwa melandulathano. Kehe okapandi hoka ka mangwa nokakenya, oke na omwaalu gu shiwike.

Okatemba kokuyogela ohaka kwata omeya ngele to yogo oshowo okena omunino go kutilahi omeya shampa wa mana okuyoga. Okatemba haka okalongwa moshiti.

Tondoka oshilando ota ya ithana oma inyanyudho gaatondoki, ota ku katondokwa oshinano shithike pookilometa dhili ntano, oshowoo omulongo. Ota ku futwa oodola dhaNamibia ethele nomilongo ntano opo wuyemo. Otaku kagandjwa oombandi kaantu mboka ta yamana, oshowo uumbindja kaantu mboka ta ya ishangitha tango ye li eyovi nomathele gatano, inda mo nena.

Iimaliwa yomafo yaNamibia, opu na oondola dhaNamibia omulongo, oondola dhaNamibia omilongo mbali, oondola dhaNamibia omilongo ntano, oondola dhaNamibia ethele, osho wo oondola dhaNamibia omathele gaali.

Landa paife futa momvula yomayovi omilongombali nane oomwedhindatu to futu efudho oto yeetelwa kombaanga yoWesBank oompango nomalandulathano opo geli.

Oombaanga nge tayi landa iimaliwa yomafo nenge tayi landitha iimaliwa yomafo. Oondola dha America dhefo okwali dhina omilongo ndatu nane oshinkwanu omilongo ntano nahamano nge to landa. Nge to landitha omafo oyina omilongo ndatu nantano oshinkwanu omugoyi.

Oku longo iimaliwa yagedhwa po, oku longa iimaliwa yagedhwa po oko oku gwedha konzo yiimaliwa yoye mbyoka yiilonga mbyoka holongo kehe ethimbo.

Oseti oyo ehala lyoku kuutumba. Omuna iipundi, oka taafula oradio yomuzizimbe ndyoka uunona hawu kala tawu tala, iimeno yoku opaleka megumbo.

Ondjundo yokupingakanitha odola yaAmerica. Odola yaAmerica yimwe okwa li yi na iimaliwa yaEuropa 0.919.

Ombanga yo Bank Widheok ohayi kala yina utala mondolopa poka hapukala puna aantu tapukulula, tangandja omawuyelele shinasha nombanga, ohapu adhika wo uumbo mboka wuna omawuyelele ongendji tovulu okwileshela ngweye mwene.

Ositola yoondjato noongaku ohamu adhika oongaku oshowo uundjato wuna omalwaala ngaashi omaluudhe, omatiligane, omatokele nomambulawu.

Tulapo omukalo goku longitha oshimaliwa shoye pethimbo djii tuthi. dhiladhila komeho nkene tolongitha oshimaliwa shoye, opo wu tonatele iimaliwa yoye.

Selma Petrus okwali a vene ongodhi yoIphone yo16 pro. Ethigathano ndika otali hulu momasiku omulongo nomugoyi gaAguste 2025, oompango nelandulathano opo lili. Dhenga konomola yongodhi 0612992222.

Ombaanga yoStandard okwa li ya gandja oondola dhaNamibia omiliyona yimwe oshinkwanu ntano kehangano lyaakiintu aAfrika lyoku ilonga MoNamibia.

Oshitafula shoku lila mpoka hapu tentekwa uuyaha oshipilangi ,omanga oshina omagulu ngoka ga longwa moshitenda.

Uutala wombaanga yoBank Windhoek ohawu adhika komahala goositola. Ohawu kala tawu gandja omauyelele, wo otawu pukula aantu nkene yena oku longitha ombaanga yoBank Windhoek, ohawu kala wuna omambo gena uuyeleel kombinga yombaanga.

Ninga iimaliwa yoye yiye kokule. Mona iimaliwa yakola uuyelele mbuka otowu etelwa kombanga yoNedbank ompango nomalandulathano galandulwe.

Iimaliwa yaTanzania ohayi monika momafo noshowoo miikukutu yoshingoli oshowoo yiisiliveli. Opuna efo lyo10000, ly5000, lyo2000 oshowoo lye1000.

Iimaliwa ngele ya yalulwa ohayi manga nuukenya eta yi pakelwa nawa. Kehe okapandi hoka ka mangwa nuukenya ohaka kala kena omwaalu kutya okena iimaliwa yi thike peni.

Delonghi Magnifica Start Bean to Cup Coffee Machine, okwali yi na oodola dha Namibia 6999, paife oyi na oodola dha Namibia 6199.

Oondjundo yoku pingakanitha iimaliwa. MoMandandaha omasiku omulongo gaJuli omvula yomayovi gaali nomilongo mbali nandatu ngele to landa nenge to landitha odollar yaAmerica okwa yina omayovi gatatu omathele gahamano omilongo hetatu nomugoyi, oshinkwanu omulongo naheyali. Omanga ngele toyi landitha po oyina omayoyi gatatu omathele gahamano omilongo omugoyi nomugoyi oshinkwanu omulongo naheyali.

Ombanga yoNEDBANK nehangano lyaNamibia lyokutonatela omatulilo sikepa otaagandja omapapa kaahingi yuuthanguthangu kuza kwaangoka eya gwotango, omutiyali nomutitatu.

Ositola yokulanditha omalovu, ohamu landithwa omalovu ngaashi, omaviinyu, oombiila. Ohamu adhika omalovu gomaludhi nomaludhi, omalovu ihaga landithwa kuunona wuli kohi yoomvula omulongo nahetatu.

Omukalo gokulongitha oshimaliwa. Oshipambu shomilongontano shi longitha po okulanda iinima yoye ya simana, oshipambu shomilongombali shi pungula po, oshipambu shomilongondatu shi longitha po oku iyuvitha nawa to landa ngaashi iikulya. Mona iimaliwa yi ilile okuza kombaanga yoNedbank.

Uutala gwoku gandja omauyelele gombaanga yoBank Windhoek, ohawu adhika mo maulikilo giipindi, puna aantu yaza kombaanga, taya gandja omauyelele kombinga yoombaanga, oshowo ohapu adhika omambo gena uuyelele kombinga yoombaanga.

Iimaliwa oyasimana oshoka ohayi longithwa okulanda iinima, ohayi longithwa okufuta ngaashi oosikola dhuunona osho wo oolefa ngele tofalwa po ku ma.

Omukalo omu titatu gokupungula oshimaliwa okuza kombaanga yotango yopashigwana. Tameka nena . Komauyelele ogendji dhenga konomola yongodhi 061 2992222

Okasitola kokupingakanitha iimaliwa Aantu ngele wayi koshilongo kashi shi sheni wuna iimaliwa mbyoka ihayi longithwa moshilongo monoo, ohoyi nee wu keyi pingakanithe kuusitola wokupingakanitha iimaliwa.

Oshitaafula shoku lila osha longwa miipilangi. Oshina omagulu geli gane ngoka giipingathana opo shi kale shina oonkondo itaashi ihatapo.

Omukalo omutitano gwokupungula iimaliwa, ilongekidhila iinima inoyi tegelela, dhenga konomola yongodhi 061 299 2222, oku za kombaanga yotango yopashigwana.

Iiyata , ohayi hondjo iikutu, otapu adhika omaludhi gi ili nogi ili giiyata, gamwe oga thikama ,gamwe oga yalwa pevi.

Omukalo omutitatu goku pungula oshimaliwa, kala ho tegelele. Komauyelele ogendji dhengela konomola yo ngodhi onola ohamano oyimwe, ombali, omugoyi, omugoyi, noombali yeli yane.

Iimaliwa yomafo yoshilongo sha Kongo. Opena efo lyo mulongo, efo lyomathele gaali, efo lyomilongo ntano, efo lyethele, efo lyomathele gaali, efo lyomathele gatano oshowo efo lye yovi.

Patulula okukoka kwoye. Shika oto shi ningi nokakalata kopaumwene okuza kombaanga yoStandard.

Iimaliwa yaNamibia paka opuna oondola dhaNamibia omathele gaali, omilongo mbali, oondola dhaNamibia ethele, oondola dhaNamibia omilongo tano osho wo oondola dhaNamibia olongo.

Kombaanga yo Bank Windhoek kehe ondjila yoye tokutha otayi ku fala popepi naampoka wa hala oku ya. Tseya oshindji oompango nomalandulathano opo geli.

Uutala wombaanga yoStandard ohawu kala tawu gandja omauyelele shina sha nombaanga oshowo oto adha po uumbo wuna omauyelele gombaanga. Ohapu kala puna aantu mboka yaza kombaanga yena uuyelele awuhe wombaanga.

Vena oaccount yokupungula oshimaliwa shoye koBank windhoek tayi kwatha oodola dhaNamibia eyovi limwe. Omauyelele okuza koBank windhoek.

Sigo opo shi pambu shi thiike po20%, oshimaliwa toshi shuninwa, ngele owa longitha N$8,100, noka kalata koye kombanga to futu iinima yopashigwana.

Ehala lyoositola. Ohamu adhikwa oositola dhoku landitha iikutu, oositola dhoku landitha omalovu, oositola dhoku landitha oongaku, oositola dhoku landitha iikulya, ohapu adhikwa oombaanga dhoku nana iimaliwa,.

Ombanga yotango yopashigwana moNamibia okwali yagandja oshimaliwa shithike poondola dhaNamibia omayovi omathele gatatu omayovi omulongo nagaheyali nomathele gane kethigathano lyokatanga komokambamba lyo pashigwana lyo ntano montano.

Okaketha kokunana nokutuma oshimaliwa kombaanga yoBank Windhoek ohaka longithwa kaantu mboka yena uukalata wombaanga yoBank Windhoek.

Longitha okakalata koye kongeshefa kombaanga yotango yopashigwana wu nkondopaleke etameko lyiiyemo yongeshefa yoye. Komauyelele ga gwedhwa po dhenga konomola yongodhi 061 2998877.

Okuyalula iimaliwa. Ohayi yalulwa ku talike nokutya iimaliwa ingapi ya longithwa po niimaliwa ingapi ya kala po naambyoka tayi vulu oku ka longithwa ngele pwa pumbiwa sha.

Omvula ompe, ethimbo epe nethigathano lyetanga lyokoompadhi lyaakadhona lyombaanga yotango yopashigwana. Esiku: omasiku omulongo nagaheyali gaJanuali gomvula omayovigaali nomilongo mbali nahamano, oongundu omulongo nambali dhetanga lyaakadhona.

Etitano eluudhe opuna olusheno loketango weli longekidhilwa okuza koPupkewitz, uuyelele mbuno oto wu etelwa okuza kombaanga yoStandard.

Okatala kombaanga yoBank Windhoek ohaka kala ke li moondoolopa taka gandja omauyelele nomapukululo shi na sha nokumbaanga nankene uukalata wombaanga hawu longithwa.

Hulithapo omakwatathano naakengeleli mboloka oonomola dhawo , oo email oshowo omakwatathano gokomalungula ngaashi oFacebook no Instagram mbalambala.

Omukalo omutitatu gwoku pungula. Kala ho tegelele. Dhenga konomola yongodhi 0612992222 okuza koFNB.

Omashofa omawanawa oshoka ogena oma lwaala gaali , omambulau mpa hapu kuutumbwa go omaluudhe mooha. Ogena oka taafula kago okaluudhe.

Ondishi uuyelele wombaanga mboka itaandi vulu okugandja, uunongo owo oonkondo tadhi vulu oku kondjitha iimbuluma. Owuna oku lopota iimbuluma ngiini? Ndengela konomola 0612992222.

Iimaliwa oyindji yaAmerika omu na iimaliwa oyindji yomafo. Omu na oodola ethele dhaAmerika. Ohadhi longithwa okulanda iinima.

Moositola ohamu adhika iinima yapakelwa yili melandulathano ngaashi iikulya yili komahala gawo, oothewa odhili pehala lyadho, oshowo omagadhi. Ohapu kala puna oondando nokutya oshinima oshina ingapi.

Aakulupe mboka yena ompungulilo dhiimaliwa mboka yena ombaanga yotango yoshigwana, ihaya futu iimaliwa yokomwedhi kombaanga oyo tuu ndjoka.

Kehala lyoositola ohaku adhika oositola odhindji ngaashi oositola dhokulanditha iikulya oositola dhokulanditha omalovu ,ositola dhokulanditha iikutu oombaanga hoka haku hilwa iimaliwa.

Sindana oaccount yokupungula oshimaliwa yoBank Windhoek, tayi kotha oodola dhaNamibia eyovi limwe okuza kombaanga yoBank Windhoek.

Iimaliwa oha yi longithwa oku landa iinima. Oya longwa miingoli niisiliveli, iimaliwa yimwe oya longwa ishewe momafo.

Okulanda mefudho kwa ningwa okupu. Ostola yo Avo oto adhako omagano, uudhanitho, oowili nomathano.

Oositola ndjika ohamu adhika iinima ya longwa miipa ngaashi oongaku omapaya gootate nogoomeme ohamu adhika uundjato woomeme.

Okulanda nokulandithapo iimaliwa yomafo. Oodola dhaAmerica otodhi landa komilongo ndatu nane oshinkwanu omilongo ntano nahamano, omanga to dhilanditha po komilongo ndatu nantano oshinkwanu omilongo omugoyi nahetatu opena ishewe odola yaSingabo, odola yaJapani nosho tuu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa yomafo moositola ngele taya landa iinima yawo moositola, osho wo ohaya futu iinima yawo niimaliwa yomafo.

Aantu ohaya lala kombete. Ohayi kala yi na etalashe opo omuntu a kale a manguluka. Oyina omutse gu li komeho ngoka hagy kwathele opo omuntu kaa idhenge mekuma.